Aanafaalama ngashingeyi oya kongapo omukalo omupe goku gamena iimeno yawo mbyono kaa yihole oonte dhetango odhindji. Oha ya longitha oonete ndhono ha dhi kala dhili kombanda lelalakano opo dhi keelele oonte dhetango.

Oonyanga odhili dha simana noonkondo, ohadhi tulwa momihoka opo dhi kale dha nika nawa dho odha towala nawa. Dho wo ohadhi longithwa kaantu opo ya dhenge po uuvu womukolo.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa ohaye dhi pe etonatelo lya kwata miiti. Oshoka oondjuhwa kadhi hole ondjala, dho noho ohadhi tila omikithi. Ngele yimwe oya kwata komukithi nena adhihe dhono dhili moshikuku otadhi vulu adhihe dhi kwate komukithi.

Ehumokomeho olya etelela omauwanawa ogendji. Aantu mongashingeyi ihaya kunu we iikwamboga mevi, oshoka ohayi ka pula, nenge ndi tye ohayi pe aantu iilonga oyindji yokuyoga. Ashike, ohaye yi kunu momashina ngono nkene ge li po, ogokukunwa iikwamboga, tayi tekelwa nawa nduno omeya ga gwana, yo tayi mono oonte dholusheno peha dhetango.

Aanafalama mbono haamunu oohi ohaakala yanyanyukwa ngele yamunu oohi dhawo etadhi koko inaapuya nande uupyakadhi washa, oshoka oohi odho iinamwenyo mbyono yomomeya iidhigu okutekula oshoka ohayi kwatiwa komikithi mbala nonkene oyapumbwa esilo shimpwiyu lyakwata miiti.

Oku muna oohi omukalo omuwanawa nogwa simana noonkondo. Oshoka mbono haa munu oohi ohayi' ilikolelemo iimaliwa yawo, una dha koka e taye dhi kwatamo momeya yo yekedhi landithepo. Ohaa vulu wo oku longitha oohi dhino onga oshihelelwa megumbo.

Ehwiyu okadhila hono katseyika nawa haka tuka unene uusiku. Okadhila hoka ohaka tilika unene kaantu oshoka oyena eitaalo kutya ohaka longithwa kaalodhi, aantu oyendji kaye ka hole.

Shiyenga shaNangombe ngele yega dhenga pevi ohapu talama omeya unene mpono puna evi lya fa lyanika eloya . Iimeno ohayi kala yaziza nawa, yuuvite nawa oshoka oya lokwa noya talalelwa nawa.

Aanafalama mbono hayakunu iikwamboga, ohayakala yeyisila oshimpwiyu noonkondo. Oshoka ngele itosile iikwamboga yoye oshimpwiyu, ohayi lika kuupuka mbono hawu yonagulapo nayi omafo giikwamboga. Onkene omuntu owapumbwa okusila iikwamboga yoye oshimpwiyu.

Aantu mbono haya munu oohi, ohaye dhi humbatele momaplastika nelalakano opo yekedhi kunu palwe ishewe, ano moonayilona ohaya tula mo omeya nuuhi mbono uushona, yo taye ke wu tula momeya gamwe ishewe mono tamu kunwa woo oohi.

Komunkulofuta oha kukala uudhila mboka haku tiwa kutya ookandoko. Uudhila mbuka uule noonkondo, noha wu li oohi. Oha wu kala komunkulo gwefuta ta wu tala oohi ndhoka dhili kooha, wo wulye.

Omvula ngele ya loko nawa omiti ohadhi kala dhu uvite ombili noondjuhwa ohadhi yi nduno pondje dhi ka lye uupethipethi mbono hawu holoka ngele omvula ya loko. Ohadhi li wo oonsheno dhoomiwiidhi niigwanga yilwe mbyono hayi kala ya ziza ya hapa, omolwa omeya gomvula.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha ominino ndhono hadhi kala dha tsikilwa komunino ngu omunene mo ta mu zi nee uunino uushona mbono wa enda pomakota giimeno. Uunino mbuno ohawu kala nee wa tsuwa uumbuthulu uushona nelalakano lyoku ziya omeya ga ye pomakota giimeno.

Komunkulofuta, ohaku adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Unene tuu oombwa dhomomeya, noondhila dhono hadhi kala tadhi ya kula oohi momeya, ohadhi adhika komunkulofuta.

Aantu ya za kiilongo yi ili noyi ili ohaye ya nduno ya talele po oshilongo shetu oshoka oshi na uunshitwe uukumithi. Omu na oondundu, ano omavi ngono ga ndumbala, nethimbo limwe ohamu vulu okwaadhika omamanya ngono ga kola noonkondo. Mombuga ohamu adhika iimeno ihe kayi shi oyindji, oshoka ihamu lokwa lela.

Ano oshili sha simana okunduluka po nokuninga nawa okandama koye mono to vulu okutula omeya e to munine mo oohi dhoye. Oohi iinamwenyo mbyono yi hole uuyogoki noonkondo nongele oya kala pekako ohayi kwatwa koondoya e ta yi si.

Aanangeshefa yanakanena oha ya longitha ominino opo ya tekele iimeno yawo, shika oha shi ya pe omukumo oshoka oha ya vulu oku kuna iimeno ya wo nopethimbo lyokwenye uuna omvula itaayiloko.

Aantu ohaya kunu iikwamboga yomaludhi gi ili nogi ili, mbyono hayi tekelwa kominino hadhi kala dhataakana niilamba nongele omuntu okwa hala nduno oku tekela iikwamboga ye, oha patulula kopomba go omeya taga kala nduno taga zi ya oshoka ominino ohadhi kala dha tsuwa uumbuthulu opo dhi wa pe dhi tekela iikwamboga.

Oohi odha simana noonkondo, oshoka ngele omuntu owe dhi kwata odhindji oto vulu okulya po dhimwe dho dhimwe to ke dhi landitha po wu imonene iiyemo yoye. Aantu ohaya iyunganeke opo ya kwate oohi yo shampa ye dhi kwata odhindji taye dhi topola shi thike pamwe, kehe gumwe ta zi po a nyanyukwa.

Kombanda yevi okuna omiti dha yoolokathana mpono to adha po omiti omile, omiti omifupi, omiti ominene molutu nomiti omishona molutu, adhihe dhino odhili kombanda yevi nohadhi nu omeya ngono taga lokwa komvula.

Omambakumbaku oge li pamaludhi ga yoolokathana, opu na ngono gokuteta omwiidhi, opu na ngono gokupulula, opu na ngono gokukuna, po opu na ngono gokuyelekanitha evi. Ano omambakumbaku ngano oge na iilonga ya simana naanafaalama ohaye ga longitha.

Opu na oondundu ndhono hadhi etwapo kombepo uuna tayi pepe ohayi gongele nduno omavi naantu ohaa yi ko yaka londeko komavi hono, ano yo taa kala taya dhana .Onkene oondundu ndhino ohadhi eta iiyemo moshilongo, oshoka ohadhi nana aatalelipo.

Aanafalama mbono yehole oombaka ohaya kala taye dhi sile oshimpwiyu, taye dhi pe iikulya nelalakano odhi koke ya wape okukedhi landithapo yo oyi imonenemo iiniwe yawo. Osha simana noonkondo wu kale ho sile iinamwenyo yoye oshimpwiyu.

Muuyuni omuna omiti dha yoolokathana, opuna omiti dhono dhina olupe nawa mo omo aantu haya hongo iitaafula, iipundi nosho wo oosikopa. Po opuna omiti dhono inaadhi kola naantu kaye hole oku dhi longitha, oshoka ngele oya hongomo sha iinima oha yi teka owala mbala.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi adhika mEtosha, oyi na omunkati omule ngono hayi longitha okulya, okutona omafo kiimeno nosho wo okuteka omeya moondombe yo tayi nu nduno.

Aantu ohaya munu oongombe dhili nodhili . Nolundji otwaadha yayoolola oongombe dhawo shiikolelela komalwaala goongombe ndhoka. Oongombe ohadhi zi omahini, onyama noshowoo oshipa shayo nasho oshina oshilonga oshoka ,ohashi vulu okundulukapo oongaku, omapaya nayilwe yagwedhwapo.

Oohi iinamwenyo mbyoka yihole poima pwayela noonkondo, nongele itoyi tonatele nawa nokwii tula momeya geli nawa, nena ohayi kwatiwa komikithi etayi si onkene oshoopala wukale tosile oohi dhoye oshimpwiyu ngweye todhi tula aluhe momeya goopala opo kaadhi kwatwe komikithi.

Eshito lyaKalunga kapuna omuntu te li uvu ko. Ano ngele owayi moondundu oto adha mo omamanya ngono omakukutu noonkondo gamwe omanene nagamwe omashona, naantu ohaye ga longitha iilonga ya yoolokathana.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji iiwanawa. Monale aantu oyali haya longitha iipululo yokoonyala ashike mongaashingeyi ohaya longitha uushina oshowo omambakumbaku. Opuna uushina mbono aantu haya longitha peha lyokulongitha omambakumbaku, ano ya pulule opo evi li wape lyi kunwe nawa.

Oombaka oyo iikwamawawa mbyoka nayo hayi tekulwa kaantu oyihole omeya noonkondo nuunene aanafalama mbono yena oombaka ohatungile oombaka dhawo Uundama opo dhikale tadhi mbwindimo una dhahala okumbwinda.

Iingulu iitekulwa namwenyo mbyono hayi adhika konyala momagumbo kehe koshitopolwa shawambo. Aantu oye yi simana noonkondo oshoka ngele oye shi tekula e tashi koko nawa noonkondo, e ta yeshi dhipaga nena ohaya vulu yi imonene mo iiniwe ya gwana uuna yeshi landitha po.

Mombuga aantu ohaya nduluka mo uupate wawo moka haye ende niiyenditho yawo yaye komahala gi ili nogi ili taya tala oondundu nuushitwe wakalunga nkene uukumithi, ano otovulu wuye moshiyenditho shoye shono e toyi wuka tala kehe shoka wahala okutala mombuga.

Opu na iiyenditho yomomeya mono aantu haa londo uuna ya hala okukala taya tala iinamwenyo yomomeya, oshoka momeya ohamu kala iinamwenyo yimwe ya nika oshiponga, nomuntu owa pumbwa okukala wa gamenwa opo iinamwenyo ndyoka kaayi kulye.

Momahala ngono gaatalelipo unene oto adhapo pwatulwa uupundi. Ano uupundi mbuno ohawu tulilwapo aatalelipo yeye yakuutumbeko uuna yavulwa okuthikama. Ohashi ningwa ngeyi nduno opo shinane aatalelipo , dhigandje efano ewanawa kutya mpa yali opuna esiloshimpwiyu.

Aantu mboka aanongo ohaya vulu okunduluka po oosikopa , iitafuula nosho tuu okuziilila miiti. Ohaye yi hongo nawa yo taye yi tula kumwe yo taya eta po nduno shono ya hala oku eta po.

Methimbo lyongaashingeyi omuntu kehe okwa hala egumbo lyekuma. Ano omagumbo gomakuma ohaga monika nawa noonkondo nohaga shambudha aantu, go ohaga kalelele noho.

Moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha ohamu kala iihauto mbyoka yanuninwa okweenditha aataleliipo moshikunino osho too shoka. Ohaga kala nduno gena ehala lyagwana nolya a ndjuka nawa opo aataleliipo ya vule okutala nawa iinamwenyo nenge ye yi thaaneke.

Okumuna oohi okwa simana noonkondo, naaluhe otwaadha aasamane nande aakulukadhi yena uundama woohi, mono yakuna oohi dhawo nelalakano yamone oohi dhagwana , yedhi landithepo nenge yedhi lyepo momagumbo gawo. Oohi odhina uundjolowele nodha simana noonkondo.

Aanafaalama mbono haa muna oongombe oya ndhindhilike kutya olundji oongombe ngele tadhi nu omeya nenge tadhi li iikulya ohadhi kala tadhi kondjo. Onkene oye dhi ndulukilapo omakandeka mono hamu yi owala ongombe kooyimwe opo uuna tadhi li nenge tadhi nu kaadhi kondje dhinwe owala dho dhi lye dha maanguluka.

Aanafaalama unene ngele taya kunu iikwamboga yawo, ohaye yi kunu yi li melandulathano. Oshoka ohayi kunwa komambakumbaku, ngono gamwe haga kunu sho taga pulula, ashike gamwe ohaga kunu owala ga lamba mo. Iikwamboga mbino nduno ngele ya mene, ohayi monika nawa noonkondo, oshoka ohayi kala yi li melandulathano.

Aantu oyendji methimbo lyongaashingeyi oye hole okumuna oohi, oshoka odha talika ko kutya ohadhi indjipala tadhi endelele muule wokathimbo okafupi. Dho ohadhi koko tadhi endele. Uuna yedhi kwatamo momeya oha ye kedhi landitha e taa imonene mo iiniwe yawo yagwana.

Ootenda ohadhi longithwa kaantu onga omalukalwa gawo gopakathimbo. Ano omuntu ngele owayi nande oposhituthi shontumba ndele kuna mpa tolala oto vulu wuye notenda yoye etoyi dhike ngoye wuye wukalale motenda yoye moka. Ohadhi longithwa miitudhi ngaashi yoosa, yoohango noshowo iituthi ayihe yayoolokathana.

Etosha olyo oshikunino shiinamwenyo mono hamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Oto vulu ne oku adha mo iinamwenyo ngaashi uumenye, oongolo, oosino, oontsa nosho tuu oonduli. Ano iinamwenyo ayihe mbino oya gamenwa naaluhe ohayi silwa oshimpwiyu kaantu mboka haya longo mEtosha.

Muuyuni omu na omiti dha yoolokathana. Opu na omiti dhoka hadhi handhi gandja omizile dho ohadhi kala omile, po ope na omiti dhono omifupi omuntu ito vulu okugondja mo naana. Omuntu oto vulu wo okuhonga mo sha momiti ngaashi omiti dhoka hadhi kala oonene noonkondo.

Aantu oye na omikalo odhindji dhoku nduluka po uuhilili, ano methimbo lyongaashi ngeyi sho aantu haa nduluka iikulya yawo yo yene, oha ya longitha wo iiti yo mapungu ndjono ha yi tulwa moo nayilona ya nyanyulwa nawa, eta mu tulwa omeya, mo tamu tsuwa oombuthulu opo uuhilili wu zemo.

Aanafalama oyendji ohaya tekula iimuna yawo niikulya mboka hayi iithanwa ta kuti ofula. Ofula ohayi pewa iinamwenyo ngashi oongombe oshoka oya tali kako kutya oyina oonkondo nuundjolowele molutu lwongombe.

Eshito lyakalunga ekumithi noonkondo. Ngele owayi handiyaka lyuushimba oto adhako oondundu dha kundukidhwa komiti dha yoolokathana. Unene ngaashi pethimbo lyomvula ohadhi kala dha ziza nawa noonkondo na otadhi kufuula ngweye to shambudhwa.

Oongolo odho iinamwenyo ndjoka ha yi adhika moshikunino shiinamwenyo, odhafa oondoongi kakele dho odhina oongoyo oontookele noonduudhe.

Okombitha ehala ndyoka lya longekidhwa nawa nohali kala unene lya pakelwa nawa mu na iiyaha, iikwatelwa nayimwe wo ya gwedhwa po. Ohamu kala wo iikulya ngele ya sa ondjala omo haye ya kuthe iikulya ya ka lye. Ngele omuntu okwateleke e li mokombitha moka, oha ithana nduno aantu uuna a hukulila iikulya muuyaha, yi ile po uuyaha wawo ya ka lye.

Oohi odha simana noonkondo, nokonyala ngele aantu oyedhi kwata odhindji ohaa vulu dhimwe ya lye momagumbo, dhimwe taye kedhi landitha po oontalala, na dhimwe ohaya vulu okudhi tanda e taye dhi kukutike nawa. Yo taye dhi landitha po dha kukuta nenge ye dhi lye po dha kukuta.

Iimeno ngaashi omatama ohayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu noonkondo. Onkene aanafalama oyena uushina mbono haya longitha hawu kutha ko omafo nenge hawu kokola nditye iimeno mbika. Omafo ohaga pumbwa ga kuthwe ko opo iimeno yi koke nawa niiyimati kaa yi uke pevi.

Aantu ohaa munu oohi, nelalakano, olyo ku yapa iipalutha yagwana. Ano ohi oyi na onyama ontoye, ndyono yi holike kaantu oyendji noyi na uundjolowele wa gwana. Aantu ohaa longitha wo oohi ndhika oku indjipaleka iiyemo yawo yomondjato uuna taye dhi landitha.

Aantu mbono haa muna oohi, ohaa kala ye na oonete, ndhono haye dhi longitha okukutha mo oohi muundama wawo. Ohaye dhi kutha mo uuna dha adha, yo taye ke dhi landitha po, opo ya vule ya mone iiniwe ya gwana.

Pomahala ngono gomainyanyudho aluhe ohapa kala pena okangwena ka ziza nawa. Okagwena ohaka kunwa eta ka tekelwa opo ka kale kaziza nawa, ashike opo ka monike nawa ohaka tetwa kethike pamwe.

Oonyanga odhili pamaludhi ga yoolokathana opuna dhimwe ontiligane po opuna wo onzinzi ohadhi longithwa okutowaleka omahoka noshowo oku nikitha nawa onyama.

Omeya ohaga longithwa pamaludhu gayoolokathana , opuna mbono haye galongitha oku tekela iimeno noshowo mbono haye galongitha oku tulamo oohohi dhono hadhi kuthwamo uuna dhakoko dhika landithwe yoyamonewo oshimaliwa.

Moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oongolo noshowo oonduli. Oonduli iinamwenyo ndyoka iile noonkondo. Oongolo iinamwenyo ndyono yili molupe lyondoongi kakele yo oyina omalwaala omatokele nomaluudhe.

Ongolo oshinamwenyo shoka shafa ondongi no ha shi adhika moshikunino shiinamwenyo. Ongolo oya gamenwa naantu inayuuthwa yeyi dhipange, oshinamwenyo shika oshina oondjila molutu lwasho.

Omambakumbaku oge li pomaludhi ga yoolokathana, opu na ngono haga tete omwiidhi nelalakano ogu ka landithwepo kaanafalama, po opuna ngono ha ga longo momapya nenge moofalama opo ku wape kukunwe.

Mombuga ohamu adhika owala omiti omishonashona. Naandhono hadhi adhika mo oondhi hadhi ka tala omeya kokule nohadhi pungula momakota gadho, opo uuna ku na omutenya ogundji noonkondo ihadhi si po, oshoka odhi ikolelela momeya ngoka ge li momakota gadho.

Omuhoko gwaayelele ,ogwa tseyika nawa kutya ogwaantu mbono ha ya hupu owala mokudhipaga iinamwenyo. Yo ohaa dhike nduno omatsali gawo mono omo haa lala, nosho tuu oye hole okuthaaneka komakuma iinima yinasha nomuhoko gwawo.

Onduli oshinamwenyo shono oshile noonkondo, hashi adhika moshikunino shiinamwenyo. Sho oshi na elaka ele noonkondo nothingo onde noongolo wo oonde , ohashi li nee omafo giimeno unene tuu koondungu dhomiti.

Omuntu ngele tomuna oohi, oshasimana ngele todhi sile oshimpwiyu oshoka oohi iinamwenyo mbyoka kaayi hole ekako noonkondo nongele oya kwatwa komikithi ohayi si mbala. Onkene owa pumbwa oku kala toyi pe iikulya yagwana ngweye toyi tonatele woo, toshendje omeya gawo opo yikale yili muuwanawa.

Aanafaalama mongaashingeyi oye na omukalo omupu goku tekela iimeno yawo, mono haya longitha ominino, yedhi tsa uumbuthulu wa gwana nawa oku tekela owala iimeno.

Oshili oshiwanawa noonkondo ngele tondhindhilike iinima yoye. Aanafalama oyendji ohaya dhike uupulakata moofola dhawo, nelalakano olyokundhindhilika iikunomwa yawo, yo ohaya longitha ominino okutekela iikunomwa yawo.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana okukwata mo oohi muundama nenge nditye momilonga. Ano yamwe ohaya longitha oonete omanga yamwe ohaya longitha uundjolo.

Oombwa odhi li pamaludhi ga yoolokathana. Opu na oombwa ndhoka hadhi adhika komunkulofuta, ndhoka haku tiwa oombwa dhomomeya, nosho wo oontekulwambwa ndhono hadhi adhika unene momagumbo nohadhi tekulwa kaantu. Odhi hole pokuma pwa talala nawa.

Opuna omambakumbaku ngono haga longithwa oku pulula, ano evi olya pumbwa oku pululwa opo li kale epu nawa na uuna aantu shi ta yeya ya kune mo, evi ota li kala epu nolya opala na epu oku fila.

Aantu oyena omikalo dha yoolokathana dhoku muna oohi mono puna yamwe haya tula uuthayila wawo walongekidhwa nawa, moondama dhono dha tungwa nawa e taya tulamo omeya nelalakano olyo ku keelela oohi dhawo kaadhi kwatwe kondoya dho kaadhi kwatwe komikithi dha yoolokathana.

Opuna omashina ngono gopashinanena galongwa nelalakano olyo okuukililitha omiti nawa, haga tete ko omafo ngoka inaa ga pumbiwa, go taga ukililitha nawa omiti.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga noonkondo no hashi ithanwa taku tiwa osho omukwaniilwa gwofuka. Ano ngele owa yi mOkashana otoshi adha unene tashi hondjunine iinamwenyo iikwawo oshoka ohashi li owala onyama, nonyama oyo iipalutha yasho.

Oshigandhi oshasimana noonkondo, naaluhe ohashi ningilwa okahaka hono haka keelele oshigandhi shaalokwe sho shaatute opo shoka shili meni kaashininge nayi. Ano moshigandhi oha mutulwa nee ngaashi iilya yomahangu, iilyaalyaaka, omapungu no makunde.

Opuna oondundu dhoko dhina omamanya omakukutu noonkondo naanongononi oya mono kutya omamanya ogo tuu ngoka ogeli gasimana noonkondo oshoka uuna gayegwa ohamu zi uusila mboka hawu e ta po eloya lyoka lyopashinanena hakutiwa oosamende, dhoka nee hadhi tungithwa omagumbo nosho woo iikwawo oyindji.

Oshili shoopala ngele omuntu naakwanezimo lyoye tamu yi pamwe muka talelepo nemukatale nkene oshilongo shoopala. Pomahala ngano ohapu kala puna iipundi niitaafula hono omuntu tovulu wuye naakwanezimo lyoye muka uve okamutenya ne mutale nkene eshito lyoopala.

Oongombe odho iimwenyo mbyoka yi holike kaantu noonkondo. Oongombe ohadhi munwa ngaashi iikombo, ano ohadhi lithwa no hadhi kongelwa omuniilonga nenge hadhi lithwa kantu yomegumbo moka. Oongombe ombwaanawa oshoka ohaku zi iipa mbyono hayi longithwa okweetapo oondjato, omapaya noongaku, ohaķu zi wo omahini ngono haga liwa kaantu no ge holike nayi.

Oongalangombe iinamwenyo mbyono yafa oongombe, ashike oyina ooniga dhi igonya unene, inaga faathana nogoongombe dhoka hadhi lithwa. Ano ohayi adhika mEtosha, moshikunino shiinamwenyo. Ohayi li omwiidhi, nokunwa omeya moondombe dhono hadhi adhika meni lyEtosha.

Aakwashigwana ohaya tula uukuni kumwe nelalakano lyokukuna omiti ye ke dhi landithe po yo ya mone mo iiyemo yawo. Iiyemo mbyono ohaye yi longitha okulanda oompumbwe dhawo dha yoolokathana ngaashi: iikulya, iizalomwa nosho tuu.

Aanafalama yongaashingeyi ohaya longitha ominino dhiilinodhiili opo ya wape yatekele iimeno yawo, yikoke yoyi tuleko iiyimati ano yekeyi landithe yiimonenemo iiyemo yawo.

Iikwamawawa oyili pomaludhi ga yoolokathana opuna mbyono hayi tekulwa momagumbo ngaashi oondjuhwa, oombaka, oonkanga nosho tuu, po opuna nee oondhila ndhono ihadhi tekulwa ano ndhono hadhi kala moofuka ngaashi omakodhi, omahwiyu, ookakuwu nosho tuu, ano uudhila mbono ohawu li omayoka niipethupethu iikwawo.

Komahala ngaashi ngono geli pooha dhomilonga aatalelipo ohaya yipo nduno taya kala mpono taya tala iinamwenyo yomomeya yo, taya tala nkene omeya taga inyenge, ohaya kala nduno ya kuutumba taya nu uukothiwa wawo yo oyu uvite ombili.

Aawambo ohaya longo nuudhiginini momapya gawo. Nuuna ne yamona iikulya yapitilila, ohayeyi tula mooshako, taye keyi landitha pomatala gomalandithilo, opo imonenemo iimaliwa yawo.

Moshilongo shetu omuna aanafalama ya yooloka. Opuna mbono hakunu iimeno , po opuna mbono hamunu iinamwenyo ya yoolakathana mono mwakwatelwa wo oohi. Aantu ohaya munu oohi nelalakano odho kudhi lyapo ngele dha adha nenge yedhi landitha the yamone iiyemo yawo.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, ohaya kambadhala opo ya tule oonete kombanda yuundamo wa wo, mboka muna oohi oshoka oodhila niinamwenyo yilwe ohayi kala tayi kambadhala okulya mo oohi dhoka onkene ohaye dhi gamene opo dhaaliwe mo.

Aanafalama oyendji oyena iikuku yoondjuhwa, mono haya munu oondjuhwa, e taya kala tayedhipe iikulya yagwana, nelalakano opo yekedhi landithe ngele dhakoka nawa. Ohaya landitha wo nomayi opo yamone iimaliwa yagwana.

Oongombe odho dhimwe dhoomwinamwenyo ndjono hayi munwa kaantu. Ano oongombe odhi li pomaludhi opuna oongombe dhi dhaana ooniga hadhi ithanwa ta ku ti oombulu mpo opuna ne dhono dhina ooniga. Adhihe odha simana oshoka ku dho oha ku zi onyama, omahini noshowo oshipa sha dho osha simana.

Oshili shasimana ngele to sile uuyuhwena woye oshimpwiyu. Uuyuhwena owu hole pokuma pwa pupyala po opena uuyelele, ngele oto munu oondjuhwa ihe owuna uuyuhwena owa pumbwa okuwu sila oshimpwiyu towupe iikulya yagwana, omeya oshowo uupyu mbono tawu ziilile koolamba.

Aantu ohaya dhike uundama, taya tula mo omeya, nelalakano okumuna oohi dhawo . Moohi mono ohamu ya zile iiniwe ya gwana ngele ye dhi landitha po.

Mombuga iha mu mene kehe oshimeno ashike opu na iimeno mbyono hayi menemo mbyoka yi na omidhi dhaya muule hadhi ka tala omeya kokule na dhimwe ohadhi tulako iiyimati mbyoka ya fa yi na uukegwa kombanda.

Opu na omahala ngoka gokwiiyuvithila nawa hoka aantu haya yi hapu kala pu na uupundi, uutafula nosho wo okamulilo hono to vulu okuyothela onyama yoye nenge okuhuhulukwa ano puutafula oha pu kala pu na iikulya niikunwa noposhipundi opo to kuutumba uuna wa hala okulya nokunwa nenge wa hala okuthuwapo.

Methimbo lyo ngaashingeyi oomeme nayo ohaya munu oohi, dhono haye kedhi landitha, opo yi imonene iiniwe yawo yagwana yoya kafuta oosikola dhuunona wawo yalande iikulya nosho tuu.

Aanafaalama yopaife ohay longitha omikalo dhayoolokathana dhokutekela iimeno yawo. Mono haya longitha ominino dhono hadhi kala dhatsuwa oombululu dhapitithwa pokati nopomakota giimeno, uuna yapatululako nena omeya ohaga tekele iimeno.

Embakumbaku olya simana nonkondo oshoka olyo hali pulula momapya nenge moofalama opo aantu ya wape ya kunepo iilya yawo nenge nditye iimeno yawo.

Onduli oshinamwenyo shono oshile noonkondo, naaluhe ohashi ashika moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha. Oshina oongolo oonde nosho tuu othingo onde nohashi vulu okulaalela koondungu dhomiti shilyeko omafo gadho.

Ehwiyu okadhila hono nokalithi noonkondo nokena omutse hagu ende ko ano okadhila hano oha ka vulu ka tale oombinga adhihe taka pungulula owala omutse gwako okena omeho okena omeho omatithi yo aantu mOshiwambo okadhila hano oyeka tala ko kutya ohaka longitha kaalodhi okuka loga aantu onkee ohaye ka tila noonkondo.

Monale aantu oyali haya longitha oonyala okugongela omwiidhi nokuguteta e taye gu manga nelalakano opo ye gupe oongombe methimbo lyokwenye ashike mongaashingeyi aantu oye etapo uushina nomambakumbaku ngono haga tete omwiidhi tagu gongelwa go tagu ningwa ongonga e tagu tulwa pehala lyiilile.

Aanafaalama oyendji mbono haya kunu iikwamboga ohayeyi kunu yili melandulathano ano shampa ya koko ohayeyi kutha nduno taye keyi landitha opo yamonepo iiyemo yagwana.

Namibia osho oshilongo shoka shatikikika noonkondo. Oshina oondundu, dhili handiya lyuushimba, hono haku monika omiti dhomaludhi gi ili nogi ili.

Aatalelipo ya za kiilongo niilongo, ohaye ya moshilongo shetu, ye ye ya tale nkene eshito lya opala, unene tuu moondundu. Ano, hakiilongo ayihe ku na oondundu. Onkene ohaye ya ya tale oondundu ndhoka, yo taye dhi nongonona nawa noku dhi konakona.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu, omolwa ehumokomeho. Ohaya longitha omashina okusila iimeno yawo oshimpwiyu, oku yi tekela omeya nenge oku yi tekela omiti, ano oku yi shashamina omiti, uuna yiniwe kuupuka wontumba.

Oshi li sho opala nosha simana lela oku muna oohi oshoka oohi ohadhi tu etele iiyemo. Uuna dha koko e tadhi adha oku kuthwa mo ohatu dhi landitha e tadhi tu etele iiyemo mbyono hatu vulu okuyilongitha oku landa oompumbwe dhetu dha yoolokathana.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longitha we omandini noshowo omayemele okutekela iimeno yayo. Ohaya longitha ominino dhono hadhi kala dhataakana miikunino yayo. Ominino ohadhi kala dhatsuwa uumbuthulu nelalakano opo dhizi ye omeya guuka piimeno

Aantu ngele ya pulula etaa kunu, iilya e tayi mene, e tayi koko, ohayi tegelelika nduno omitse dhawo dhi kukute, nongele odha kukuta, aantu oha ye dhi teya ko, etaye dhi tula moontungwa nomoombaali, ano ye dhi fala kolupale, hono hadhi ka yungulilwa opo iilya yikuthwe mo molungu.

Aanafaalama yomethimbo lyongaashi ngeyi, iha ya longo we nuudhigu oku tekela iimeno ya wo. Ihe ooha ya longitha ominino, dhono ha dhi tsuwa uumbuthulu uushona wa gwana o ku tekela , ano ha wu kala pomakota giimeno, yo iimeno ta yi tekelwa nduno uuna ya patulula ko kopomba.

Opuna omashina ngoka iilonga yawo oku opaleka owala iiyimati nenge iikwamboga. Ano omashina ngano ohaga opaleke nee ngaashi omatama opo ga wape ga kalongithwe miinima yimwe yi ili ngaashi oku ndulukapo etama ndono hali yi kolwishi nenge komakoloni.

Oombaka odho dhimwe dhomii kwamawawa mbyoka hayi silwa oshimpwiyu ngaashi oondjuhwa, kakele oombaka odhihole omeya noonkondo naanafaalama nenge mbono taya munu oombaka konyala ohaya tungu uundma mono hamu mbwidi oombaka.

Oshili sha simana ngele omuntu tolongele kumwe nooyakweni . Konyala aanafaalama yomongashingeyi ohaya longele kumwe opo ya kaleke po iimeno yawo yo yeyi sile oshimpwiyu.

Aanafaalama oyendji mbono ye na uunongo woku tekula oohi oya ndhindhilike kutya odhi hole iiyekelwahi yoondjuhwa, onkene oya kambadhala ya ninge iikuku kombanda yoondama dhoohi opo ngele oondjuhwa tadhi ekelehi iiyekelwahi yadho yi gwile owala momeya dho oohi tadhi li.

Aanafaalama mbono haa munu oohi, ohaa kala yu uvite nawa noonkondo uuna ya tekula oohi dhawo e tadhi koko nawa, inaadhi kwatwa nande okomauvu gasha, oshoka oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono yomomeya hayi tila omikithi, nuuna dha kwatwa komikithi ohadhi si mbala.

Oombaka iikwamawawa mbyono hayi tekulwa momagumbo ohayi tekulwa ngaashi oondjuhwa nokonyala oto adha yili mumwe noondjuhwa oshoka ngele yili noondjuhwa ohayi kala yu uvite nawa eyoloko ondino owala kutya oombaka odhi hole omeya noonkondo nohadhi vulu okumbwinda momeya naantu ohayedhi tungile uundama mono hadhi vulu dhiye dhika mbwide.

Aantu ngele yapulula etaya kunu nokuhelela iilya shampa yakoko omitse etadhi kukuta ohayi tewako. Ohayi falwa kolupale hono hayi tegelele okuyungulwa nembakumbaku nuuna ya yungulwa aantu ohaya yele opo yakuthemo olungu miilya ye keyipungule.

Mokati koondundu ohamu adhika omiti dhi ili nodhi ili. Ano ihamu mene owala omiti kehe dhimwe, oshoka unene moondundu ihamu lokwa naanaa. Onkene iimeno mbyoka hayi mene mo oyina omidhi omile ndhono hadhi ka tala omeya kokule opo dhi kaleke po uuhupilo wadho.

Komunkulofuta ohaku adhika oondhila ndhoka oondeendeka, hadhi kala tadhi yakula oohi momeya nelalakano odhi lye dho dhi ipaluthe. Ohadhi kala nduno tadhi dhana dha kuta nawa, oshoka odha lya oohi nawa.

Okuna omahala ngono nkene geli po goondhekwa ogaa talelipo nande gomuntu ngoka a hala oku kiiyuvitha nawa. Ano ehala ndono ohali futilwa nee, ngweye oto vulu wuye mo to teleke oondja dhoye, nande to futu aantu yeku telekele oondja dhoye, nande wu lande ndhoka dha tsa nale.

Ehumokomeho olya etelela uuwanawa owundji. Mono aantu haya vulu okumeneka iimeno yawo omahwata ashike otaa longitha owala omashina. Haya tula mo nduno oonkenya, dho tadhi mene dho tadhi kala owala tadhi mono uuyenye wolusheno, e tadhi koko nduno.

Oshasimana ngele tatu sile omeya getu oshimpwiyu uuna twa muna mo oohi, oshoka oohi iinamwenyo mbyoka kaayi hole ondoya nohayi vulu okukwatwa nuupu komithi dha yolokathana uuna itaadhi silwa oshimpwiyu.

Osha simana ngele tatu tsike omiti oshoka omiti ohadhi tu kwathele moonkalamwenyo dhetu. Komiti oko hatu kutha iiyimati yetu, iiti yoku honga iitafula nayilwe. Omiti odhi tupe ombepo ndjono yayela nawa hatu fudhilemo aluhe.

Ondjambameya osho oshinamwenyo hashi kala momeya. Oshanika oshiponga ngele shahindwa. Iinamwenyo ihaayi hindi kayi hole okuhindwa.

Konyala aataleli oye hole pomahala ngono guunshitwe tawu monika nawa. Ano omahala ngano ongaashi mombuga nande mpono puna oondundu, ano poondundu dhino ohapu kala nee puna omamanya, nomamanya ngano ogo nee haga hokitha aataleli yeye ya talele oshilongo. Yo ohayeya nee nduno nomahauto taya kala ya kuutumba kuupundi taya tala nkene eshito lyoopala.

Ano haandundu adhihe haku kala kwa ziza nawa, opuna oondundu ndhoka dhili mombuga, po opuna oondundu ndhoka dhili owala momahala hoka inaa ku mbugala. Ano oondundu ndhi dhili mombuga onuudhigu ku mene omiti odhindji kudho ashike ndhono kaa dhili mombuga ohadhi kala dha ziza nawa.

Mefuta ohamu kala muna oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Oohi odhina nee omalwaala gayoolokathana ngaashi opuna dhimwe oonzizi, ooshunga nosho woo oombulawu ashike oohi dhono ohadhi li wa, maala opuna woo oohi dhimwe dhoka hadhi li wa dho odhi holike kaantu nayi.

Ongandu oshinamwenyo shoka shomolundhiwiikoko shanika oshiponga noonkondo oshi hole nduno okwiisitha, omuntu ngele owa adha shhisitha po ototi owala oshasa ashike oshina omwenyo otashi vulu shiku ntukile eetashi ku lipo.

Mongashingeyi omuna omambakumbaku gi ili nogi ili, ngono gamwe haga longithwa okupulula evi opo li wape lyi kunwe, mo ku ze iimeno yi ili noyi ili.

Onduli osho oshinamwenyo shoka hashi adhika moshikunino shiinamwenyo meEtosha. Oyina oongolo oonde nothingo onde nohayi vulu okulya omafo komiti ano koontseleleka dhomiti.

Oshimbombo nomboga oyo iikulya mbyono ya simanekwa mo muthigululwakalo gwAawambo. Unene ngele omusamane otayi kuushimba, omukulukadhi oha penduka ongula onene e ke mu telekele oshimbombo nomboga ndjono hayi ithanwa ta kuti oyi na elago.

Mefuta ohamu adhikwa oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, mwa kwatelwa dnono oonene noonkondo, na aluhe ohadhi kala tadhi mbwindi momeya ngono. Dho nduno tadhi dhana.

Ehumo komeho olya etelele omauwanawa ogendji. Monale aantu oyali haya tekele iimeno yawo taya longitha omayemele noshowo omandini. Ashike mongashingeyi ohaa longitha ominino dhono hadhi tsuwa oombuthulu dho tadhi tekele nduno iimeno ngele kopomba okwa patululwa.

Aantu ohaya longitha oonete oku gamena oohi dhawo ndhono taya muna dhili moondama oshoka uudhila nosho tuu iinima yilwe ohayi kambadhala okuya yi lye mo oohi dho inaa dhi adha nokukuthwa mo, onkene oonkambadhala ndhino dhoonete ohadhi gamene noku kwathela oohi sigo tadhi koko.

Opu na uushina mbono wa longwa, nkene wu li po owokulikola ko iiyimati kiimeno uuna ya adha okulikolwa ko. Ano ohayi likolwa ko nduno, tayi tulwa mokambamba kontumba, yo tayi yi nduno yi ka landithwe po, nande yi liwe po kaanafaalama mboka taye yi likola.

Ehumo komeho olye etelela iinima oyindji. Aanafalama mbono haya kunu iikwamboga ihaye yikunuwe mevi, ihe ohaye yikunu momashina ngono gelipo ganuninwa okukunwa iikwamboga. Ohayi koko tayi endelele oshoka ohayi tulwa omeya gagwana nosho tuu ohayi mono uupyu wagwana oku ziilila kolusheno.

MEtosha omuna iinamwenyo yi ili no yi ili. Mwakwatelwa onkoshi. Onkoshi ohaku tiwa oyo omukwaniilwa gokuti oshoka oyina oonkondo nayi yo ohayi li owala onyama yiinamwenyo iikwa wo.

Oombwa odhili pamaludhi gaali, opena oombwa dhomomeya po opena oombwa ootekulwambwa dhoka hadhi kala momagumbo dhoka hadhi silwa oshipwiyu kaantu. Oombwa dhomomeya ohadhi adhika kOmbaye, koLiindili nosho woo koSwakopo, aluhe ohadhi kala mefuta nokoonkulo dhefuta.

Komahala gamwe goondundu oto adhako uudhiya womeya oshoka ngele omvula tayi loko omeya ngono ohaga kunguluka ashike komamanya ngono go tagayi mokadhiya hono mono omeya omo haga kala.

Mongaashingeyi aanafaalama oya konga po ondunge yokukuna iikwamboga. Ihaye yi kunuwe mevi oshoka mevi ngele oye yi kunumo ohayi pumbwa okuyogwa shinene. Ashike ngele oye yi kunu muunima mbono wu uthwa okuyi kuna ohayi kala iipu nokuyogwa.

Aanafalama mbono ohaya munu oondjuhwa ohaye dhiningile uukuku mo o hadhi kala nosho tuu iiti hono hadhi kala dhalonda opo dhikale dhu uvite nawa dho oondjuhwa odhi hole okusilwa oshimpwiyu opo kaadhi kwatwe komikithi dhili nodhi ili.

Iikwamawawa oya yoolokathana opu na mbyoka hayi tekulwa momagumbo, hayi li iilya, nosho wo omakunde niilikolomwa ayihe yomepya. Ashike opuna mbyoka hayi kala miihwa hayi li oonyama mwa kwatelwa omayoka.

Aantu monale oya li owala haya longitha omatemo, opo ya elekanithe nawa evi lyi wape okukunwa. Ashike mongaashingeyi oku na uushina mboka hawu longithwa kaantu, mbono hawu tulwa owala omahooli, kontaka tameke okuloga, ngweye shoye oku kala owala we ka kwata weka ukitha pehala mpono wa hala pu longwe nawa.

Aanafalama yamwe ohaya longitha ominino ndhoka ominene haye dhi taakanitha ano miikunino yawo nelalakano opo dhitekele iimeno, etaya patulula nduno kokapomba opo dhize omeya ga ende galandula oofoola yo iimeno yitekelwe nduno etayikala ya hapa nawa.

Oombuga odhili pamaludhi ga yolokathana. Opuna oombuga dhono hadhi kala dhina omamanya. Po opuna oombuga dhono hadhi kala owala dhina evi lyowala ano pokuma pwa mbugala kaa puna nande omiiti dhasha. Mono muna omiiti omuna dhono hadhi pumbwa omeya mekota nodhina omiidhi omile dha ningila uhupilo.

Oosikopa odhadhi longwa pamikalo dha yoolokathana mono to vulu oku adha osikopa ya longwa miitenda oshowo miiti nomiilapi wo mono hamu kala muna wo ehala mono tovulu oku leka iikutu yoye noshowo ehala mono to vulu oku pakela iikutu yoye.

Aanafalama ngele ya likola omatama gagwana nawa, ohaye gatula muumbaba etaye galandithapo koositola ndhoka oonene, taga tulwa nduno moositola dhono oonene opo galandithwe nelalakono aantu opo yamone iiyemo.

Oohi onyama ya simana noonkondo, nokonyala aantu mongashingeyi ohaye dhi munu, ashike mbono itaa vulu okudhi muna ohaya kwata oohi dhawo momeya ngono gefundja, ngono hage ya uuna omvula ya loka shinene.

Etango una tali piti nenge tali ningine kegulu ohaku kala taku monika nawa noonkondo. Ngele owa adha nokuli kuna iikogo iishona shona wo uuyelele mbono owa pitila miikogo mono nena ohaku kala taku monika nawa noonkondo.

Ongolo oshinamwemyo shono shatonatelwa noshasilwa oshimpwiyu kepangelo, ano ohashi adhika unene mokashana moshikunino shiinamwenyo. Nongolo ohayi monika yafa ondoongi okakele yo oyina oongoyo oonduudhe nosho tuu oontokele.

Ombaka oshikwamawawa shono sha tali ka ko hashi indjipala meendelelo oshoka ohashi vala omayi ogendji noonkondo, nuuna she ga langela e taga tenduka po agehe nena ohashi kala shina uumbakona owundji noonkondo.

Elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo onkene aavali ohaya tumu uunona wawo wuye kosikola wu ka nongekwe opo wu vule wu wape wu ka longe shoka tawu kiilongela ano osha simana noonkondo wu kale wu na okanona ka longwa.

Namibia oshilongo oshiwanawa noonkondo noshi na oondundu ndhono hadhi shambudha nokunana aatalelipo mbono haye ya yedhi tale oshoka ha yilongo ayihe yi na oondundu ngaashi ndhoka dhi li moNamibia.

Aantu oyena omikalo dhayoolokathana dhokumuna oohi, dhimwe ohadhi tulwa momilonga nadhimwe ohadhi tulwa moondama dhomeya mono hamu kala mwatulwa pothayila nelalakano lyokukeekela ekako kaaliyemo momeya. Oohi ndhino ngele dhakoko, ohadhi yuulwamo etadhi falwa komalandithilo aantu yamonemo iiyemo.

Oondjamba iinamwenyo mbyoka iinene hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha. Ohamu adhika wo oonduli dhono oonde, dhina oothingo oonde, dho ohadhi li omafo giimeno tadhi kutha koondungu dhiimeno.

Opuna omashina ngono ga ndulukwa po nelalakano lyoku teta omwiidhi. Ano omwiidhi ohagu tetwa nee, opo gu wape gu gongelwe, go gu ningwe omandumba, opo uuna tagu ka pumbiwa, gu gandjwe mpoka gwa pumbiwa. Ohagu pewa nee ngaashi oongombe mokwenye nosho tuu iinamwenyo ayihe mbyoka hayi li omwiidhi.

Mombuga ohamu adhika omamanya gomaludhi noshowo omwiidhi. Iimeno ihayikala ya ziza nawa oshoka mombuga ohamukala omutenya noonkondo ngono hagu dhipaga iimeno ngaashi omwiidhi nuumeno mboka uushona

Molwa ehumo komeho ndono lili mokati ketu ngashingeyi, aantu ohaya longitha uushina oku yalakanitha omavi nosho tu oku teta po iimeno ayihe mbyoka inayi pumbiwa.

Oshapumbiwa ngele oho tekele iimeno yoye aluhe ino pumbwa wutekele iimeno yoye shapitilila nande wuyi sithe enota aawoo yitekela shagwana. To vulu okuyi tekela komatango nosho tuu ongula onene omeya gagwanenena.

Pethimbo ngaashi ndino lyuutalala, omuntu owa pumbwa okukala to nu okoothiwa ethimbo kehe oshoka oha ku kala kwa talala noonkondo. Onkene okakoothiwa oto vulu wu ka ninge megumbo nenge wuye pomahala mpoka gomalandithilo tokeka landa ngoye to ka pewa nduno wu ka nwe nawa.

Aantu ohaya kwata oohi pomikalo dha yoolokathana. Opu na mbona haya longitha onete ndjono hayi kala ya mangelwa uutanga kooha, nosho tuu mbono haya longitha uundjolo opo ya kwate oohi dhawo.

Oondjuhwa odhili pomaludhi gayoolokathana . Opuna oondjuhwa oonkiintu ndhono hadhi vala omayi noshotuu omakondombolo ngono haga londo oondjuhwa, opo dhiwape dhivale omayi. Omayi ngano ohaga longithwa kaantu miikulya yili noyili. Nayamwe ohayega landitha yamone iiyemo.

Oohi odhili dha simana noonkondo nuunene ngele omuntu okwe dhi kwata oha kala uuvite uunambano, onkene ohadhi eta iiyemo moshigwana. Ngele owa landitha oohi ndhono oto vulu wu mone iiniwe ya gwana wu ka fute oompumbwe dhoye dhilwe.

Iikuki oyo iikulya mbyoka yasimanekwa nooonkondo unene tuu pomavalo nosho wo poohango nende piituthi yomanyanyu. Aantu ohaya landa nduno iikuki oshoka iiwanawa yo iitoye noonkondo.

Aantu ngele taya kwata oohi konyala ohaya longitha oonete yo ohaya kala oyendji opo opo ya kwate oohi odhindji. Onete ohayi tulwa momeya uule wethimbo ele opo oohi dhiye mo, nokonima oonete ohadhi kuthwa mo opo yayuge mo oohi ndhoka.

Aanafaalama oyendji mbono haya muno oondjuhwa ohaye dhi sile oshimpwiyu e taye dhi topola shi ikwatelela kutya oondjuhwa ndhono odhi thike peni. Ano ito vulu okutula uuyuhwena kumwe noondjuhwa oonene, oshoka oondjuhwa oonene otadhi vulu dhi lyatagule uuyuhwena onkene ohadhi yoololwa shi ikwatelela kutya odhi thike peni.

Aantu ngele taya kwata oohi ohaya kala oyendji nelalakano olyoku nana mo onete moneya uuna yakwata oohi odhindji oshoka ngele owuli ongoye awike onete itoyi vulu nele yakwata oohi odhindji.

Mombuga ohamu adhika oondundu ndhono dha gongelwa po kombepo ano omavi ga ninga oondumba ga gongelwa po kombepo mo ohamu adhika woo omiti ndhono dha sa, kaadhina sha omafo oshoka konyala mombuga ihamu lokwa na ohashi kala oshidhigu omiti dhi hupe, odhi mwepo owala odho hadhi hupu mo mombuga.

Kehe moshigunda omwa pumbwa ongombe ondumentu, ndjono hayi ithanwa ontsezi , oshoka ngele kapuna ontsezi oshowoo ongombe onkiintu nena itadhi tana.

Eshito ewanawa noonkondo, onkene aantu oyakambadhala yatunge kominkulo dhomilonga nenge dhomafuta oondunda dhamalukalwa nenge dhokulala mono aantu taavulu okuya ngele itaavulu okushuna komahala ngawo hono yaza. Opuna woo oosikepa ndhoka hadheende momeya nohadhi futilwa.

Oonyanga odhili pomaludhi giili no giili, opuna oonyanga oontilingane po opuna oonyanga oonzinzi, ashike adhihe ohadhi longithwa shimwe ashike. Oonyanga ohadhi towalekitha miikulya dho ohadhi nikithamo nawa.

Ano mongashiingeyi sho pu na ehumukomeho, aanafalama oyendji ohaya kunu iikwamboga taya longitha omashina, ano iikwamboga mbino ihayi pumbwa evi opo yi mene, ashike okusilwa owala oshipwiyu nokutilwa omeya yo tayi koko nduno molwa oonte dholusheno.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mEtosha nosha nika oshiponga noonkondo unene ngele we shi hindi, ashike ngele ito shi hindi kashi na uupyakadhi nomuntu. Oshi na omayego ngoka haga landithwa nogasimana noonkondo. Momayego moka ohamu ndulukwa iinima yi ili noyi ili.

Pomahala mpono hapu mbwindilwa ohapu kala pu na uutala nosho wo iipundi . Uutala owo muzile niipundi niitaafula, kiipundi oko haku kuutumba ,ko kiitaafula taku ntentekwa nduno oondja nosho wo iikunwa naayihe mbyoka ya pumbwa okuntentekwa ko.

Mokuti omuna uudhila womaludhi gi ili nogi ili, wumwe ohawu valele komiti omanga wumwe oha wu valele pevi. Ano, hawu ningi iihadhila yawo pevi, nosho wo mbono hawu valele komiti ohawu ningi iihadhila yawo komiti.

Muuyuni omuna omaludhi goohi dha yoolokathana, opuna ndhono hadhi liwa po opuna ndhono ihaadhi liwa, opuna woo ndhi hadhi munwa ndhono omuntu ta vulu okukutha po noku ka sila oshimpwiyu opo a wape okudhitekula etedhi pe dhilye nawa nuuna dha adha, tedhi kutha po ekedhi landithe.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha. Ano Onduli oyina oongolo oonde nosho tuu othingo onde. No hayi laalele komiti omileeleka yi kuthe ko omafo gawo yo yilye yi ipaluthe.

Oongombe oyo iitekulwa namwenyo mbyono ya simanekwa kaantu methimbo lyongashingeyi. Kehe gumwe okwa hala andola okuna oongombe. Oongombe ohadhi zi omahini. Iipa yadho wo ohayi longithwa okuninga oongaku ngele ya yegwa nawa etayi opalekwa nawa. Ohamu lu wo okundulukwa po omapaya gomoombunda dhootate nodhoomeme.

Komahala hono ku udha omeya noonkondo aantu oye etapo ondunge haya tula iiti kumwe nelalakano oyi ya endithe kombanda yomeya Opo ya wape ya pitepo itaya lyata momeya ohayeshi ningi nduno opo woo kaya ka dhingoloke kokule uuna yahala okuya kehala ekwawo.

Uuhilili owo iikulya mbyoka iitoye. Anoo ohawumene mevi ashike mongaashingeyi aahumi komeho mbono yanongonona oyamona kutya, shaa watula iiti yomapungu mo pulasitika etoyitutike etotsumo uumbuthulu ngweye tomanga ko kopulasitka hono ohamuvulu okututuma uuhilili. Naantu oyewuhole noonkondo oshoka owuna omulyo gwondjuhwa nuutoye.

Momithitu ohamu kala mwathita noonkondo unene tuu pethimbo lyomvula oshoka ngawo iihwa oya lokwa nawa komvula noya mono omeya ga gwana, noya zi za nawa yatsapuka nawa. Ashike mpono aantu haya ende iimeno ohayi si po oshoka ohapu lyatagulwa olwindji.

Aanafaalama oyendji, oya koneka kutya iikwamboga oyi na uundjolowele noonkondo, nonkene oya kambadhala opo ya kale taa kunu iikwamboga ya gwana lela, nuuna ya koka, oha ye yi landitha po, yo ta ya imononene mo iimaliwa ya gwana.

Eyoka olyo oshinamwenyo shoka hashi ende pevi tashi ihege noshanika oshiponga noongondo oshoka ngele oshekuli ohashi thigile omuntu uuzigo na oto vulu oku sa ngele ino endelelwapo wufalwe koshipangelo.

Aanafala yoondjuhwa ohaya nduluka po iikuku mono haya tula oondjuhwa dhawo dho taya kala taye dhi pele mo iikulya nosho tuu omeya nuuna dha koko ohaye kedhi landitha po nduno, dho ndhono dha vala omayi nadho ohaye dhi landitha po yo taya landitha po nomayi wo.

Okumuna oondjuhwa osho oshinima sha simana noonkondo, naluhe anafalama mboka yena iikuku yoondjuhwa ohaya tekula oondjuhwa dhawo ngele dhakoko tayedhi landitha po nenge ya landithe omayi yi imonenemo iinwe yawo.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji. Aantu mo ngaashingeyi iha ya kunu we iimeno ayihe mevi ashike oha yi kunu momashina mono ha mu kala muna uuyelele mbono wa mpingena po oonte dhe tango. Ano pehala lyoonte dhetango iimeno ohayi kala tayi mono uuyelele mbono ta wuzi koolamba dhono tadhi minikile omolwa olusheno.

Uuna aantu ya kuna iikwamboga yawo e tayi mene, e tayi adha okuteywa mo, ohayeyi kuthamo nduno, tayeyi tula momambamba opo yi kalandithwepo, nenge yekeyi lyepo. Iikwamboga ohayi kala nduno ya hapa nawa no tayi monika nawa.

Omatama ohaga pumbwa okusilwa oshimpwiyu noonkondo, ashike omawanawa unene ngele ga tulwa momuhoka nenge ga tulwa komboloto ku na omayi. Omatama oga simana, oshoka ngele omuntu owe ga gongele ogendji nena oto vulu wu ke ga landithe po e to mono mo iiyemo yoye ya gwana nawa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oyena uunima hawu ithanwa taku ti uupulakata. Mpono haya kala ya shanga po omadhina goohi pokandombe kehe. Opo ngele teya po okushi kutya muno omo muna oohi dhini naamwiyaka omuna oohi dhini.

Aanafalama mbono haya munu oondjuhwa , ohaye dhiningile iikuku ya dho mono hadhi kala tadhi pelwamo iikulya, omeya nosho woo okupewa omiti uuna tadhi ehama . Ano ohaye dhi sile oshimpwiyu oshoka oondjuhwa ohadhi tila omikithi nongele yimwe yomudho oyakwatwa komukithi nena adhihd ohadhi kwatwa komukithi nuupu.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya kunu iimeno yawo moonete opo kaayimone oonte dhetango odhindji oshoka omutenya gwa pitilila ohagu dhipaga iimeno notayi vulu okusa po ayihe.

Momahala gomambwindilo ohapu kala puna uupundi, ano uupundi mbono wafa uumbete, hono aantu haya lala uuna yavulwa okumbwinda. Ano ohaya zimo nee momeya, e tayeya nduno kuupundi huno, taya lalapo opo yavululukwe, yo yashune mo momeya uuna yapumbwa ishewe okushunamo.

Omuntu ngele oto munu oohi osha simana oku kala to sile oohi dhoye oshimpwiyu. Todhi pe iikulya ya gwana nawa opo dhi wape dhi koke, ngoye wudhi kuthemo nenge wudhi kwatemo wukedhi landithe wu imonenemo iiyemo yoye ya gwana.

Aantu mbono haya ende moondhila nomo madhagadhaga ohaya kala yeli mombanda noonkondo, nokonyala ohaya vulu ya thaaneke omathano ano giinima mbyono yili pevi, nohayi kala tayi monika iishoneelela.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ngele dha koko nawa etadhi adha oku kuthwa mo, ohaye dhi kutha mo nduno etaye dhi tula miiyaha yeke dhi landithe po nenge yeke dhi tande yedhi kukutike dho dhi wape dhi li we dha kukuta nenge dhi landithwe dha kukuta.

Mokati koondundu ohamu adhikwa omeya, ngono ngele omvula yaloko haga kunguluka guuka moondombe. Onkene molwaashoka omamanya onuudhigu ga pone omeya, omeya ohaga kunguluka ko owala eta gayi moondombe moka etaga talama.

Aanafaalama mbono haya munu oondjuhwa ohaye dhi sile oshimpwiyu noonkomdo, oshoka oondjuhwa iinamwenyo mbyoka kayi hole ekako nohayi kwatwa komikithi mbala, onkene owa pumbwa okudhi sila oshimpwiyu, to dhi pe iikulya ya gwana nomeya ga gwana, opo dhi koke nawa dho dhi ku zile iiyemo ya gwana.

Ongolo osho shimwe shominamwenyo mbyono hayi adhika moshikunino shiinamwenyo, shafa andola Oondongi ashike osho oshina ondjila, nonyama yasho ohayi liwa.

Aantu ohaalongitha omikalo dhayolokathana dhokukwata oohi yamwe ohaalongitha oonete nayamwe ohaalongitha uundjolo opo yakwatemo oohi dhawo moondama, momilonga nekehe mpoka oohi tadhaadhika.

Aantu ohaya kwata oohi momikalo dha yoolokothana. Ope na mboka haya kwata oohi taya longitha oonete po opena mboka haya kwata oohi taya longitha uundjolo ashike elalakano limwe alike okukwata oohi.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shono oshinene hashi adhika moshikunino shiinamwenyo, ano mEtosha. Ihashi hindi, ashike kashi hole okuhindwa. Oshi na omunkati omule ngono hashi longitha okunwa omeya noshowo okukutha iikulya shi lye.

Oondjuhwa odha simana monkalamwenyo. Aantu ohaya munu oondjuhwa haya kala ye na iikuku nenge ye dhi mune momagumbo. Oondjuhwa ohadhi kwathele aantu, opo ya vule ya landithe onyama yadho nenge omayi, opo ya vule ya mone mo iiyemo yawo.

Aantu ohaya longitha oopaipi okutekela iimeno yawo ohaya ndulako po woo nokushanga uupalakata kusha mpano okwa kunapo iimeno yoludhi luni opo shiyaningile oshipu unene ngele iimeno mbyoka oya faathana.

Aantu ohaya kwata Oohi nomikalo dha yoolokathana mono yamwe haya longitha oonete omanga yamwe ohaya longitha uundjolo. No ngele oya mono Oohi dha gwana dhimwe ohaya fala komagumbo ya kalye, na dhimwe oha yedhi landithapo nelalakano oya mone iiniwe ya gwana opo ya wape ya futile oompumbwe dhawo dhi ili.

Muuyuni omu na iimeno yomaludhi gi ili nogi ili. Aluhe ngele owa yi momuthitu oto kumwa keshito, unene tuu ngele owa yi mo pethimbo lyomuloka mpono iimeno hayi kala ya ziza nawa. Oto adha iihwa ya thita ya thitikika nokonyala ngele owa hala okupita mo mokati kiihwa moka owu na okukala wa tila, oshoka ohayi kala ya ziza noonkondo.

Aanafaalama oyendji ihaya longo we nuudhigu. Oyena omikalo omipu dhokutekela iimeno yawo nande opethimbo lyokwenye. Ano iimeno yawo ohayi kala owala ya ziza nawa noya hapuka nawa oshoka otayi mono omeya gawo okupitila mominino ndhono hadhi kala dha tulwa mo. Nohaku patululwa ashike kokapomba uuna ya pumbwa okuyi tekela.

Okuna omambakumba ngono ga longwa nelalakano lyokuteta omwiidhi. Ohagu tulwa nduno moondumba guumbwa nawa, tagu landithwa po kaanafaalama yiili noyiili mbono haya kala yena oongombe kayena sho taye dhi pe pokwenye.

Etosha oshikunino shiinamwenyo mono hamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi uumenye, oongolo, oonduli, oongalangombe nayilwe wo. Moshikunino omwa gamenwa kepangelo niinamwenyo ayihe yi li mo ito vulu owala okuya mo wu ke yi dhipage, oshoka oyi li mo ya gamenwa kepangelo.

Aanafaalama mongashingeyi oyeeta po ondunge yokugamena iimeno yawo komutenya ogundji. Onkene ohaya nduluka po oonete ndhono hadhi kala dha siikila iimeno yawo opo kaayi pye komutenya. Oshoka omutenya gongaashingeyi ogwa nika oshiponga noonkondo.

Oshili sho opala ngele aantu taya longele kumwe nande omomukunda. Yakune iimeno yawo ye keyilandithe yo ya monemo iiyemo yawo ya gwana. Ano ohashi shambudha noonkondo ngele aantu taya longele kumwe.

Omuntu ngele owamunu oohi dhoye oshasimana wukale hodhi sile oshipwiyu kehe ethimbo, oshoka oohi iinamwenyo mbyoka hayitila ondoya nekako, onkene owapumbwa okukala toyisile oshimpwiyu kehe esiku tokuthako oondoya ngoye todhipe woo iikulya yagwana nawa opo dhi koke dho dhi wape okukuthwamo.

Mongashingeyi, aantu ihaya longo we nuudhigu ya tekele iimeno yawo. Monale aantu oyali haya longitha omayemele nosho tuu uundini mbono uushona, ashike paife ohaya longitha ominino ndhono hadhi tsuwa uumbuthulu etadhi kala dha lamba oofoola tadhi tekele iimeno, tayi kala ya hapa nawa noyi uvite ombili.

Aanafalama mboka haya munu oohi, ohaya shanga uupalakata, eta yewu dhikile poondama mono ya tula oohi, opo ya dhidhilike kutya omuna oohi dholudhi luni nenge mokandama muka omuna oohi opo aantu kaays mbwindemo.

Omiti odha simana noonkondo, onkene ngele owa tete po omuti gumwe osha simana wu tsike omiti mbali nenge ndatu dhi pingene po ngono wa tete po. Omiti ohadhi longithwa miinima ya yoolokathana dho ohadhi tu pe ombepo ya yela nawa ndjoka hatu fudhile mo momalutu getu.

Methimbo lyongashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iikwamboga mevi, ashike ohaye yi kunu momashina geli po goodhekwa gokukunwa iikwamboga mbyono opo kayi mone omavi taye yi tekele owala omeya yo tayimono oonte nuuyenye wolusheno yo yi wape yikoke.

Aantu ohaya longitha oonete oku kwata oohi momeya. Oohi dhimwe oha yedhi lipo, na dhimwe oha yedhi landithapo nelalakano yiimonenemo iimaliwa yawo, ya keyi longithe miinima yimwe.

Onduli oshinamwenyo shoka oshile noonkondo, shina othingo onde nomagulu omale, naaluhe ohashili omafo giimeno hashilaalele koondungu dhomiti.

Aanafaalama mbono haya kunu omatama ohaye ga landitha po nduno kaanangeshefa aanene mbo ye na omashina omanene haga vulu okunduluka po omatama ngono ha ga tulwa ngaashi omomalwiishi nomomakoloni.

Oohi ngele dhili mehala dha pandamo noonkondo ohadhi kala dhili mo dhuu uvite nawa nohadhi valathana nawa aantu ohayedhi kwata mo nduno taye ke dhi landitha po nenge yedhi lyepo ohayedhi landitha po nelalakano oya mo Nemo iimaliwa yawo ya ka lande oompumbwe dhawo dha yoolokathana.

Momahala gokumbwindila ohapu kala puna uutala nuupundi mono aantu hayayi yakavululukwe po ngele yavulwa okumbwinda, oho kuutumba ne nduno kokapundi hono eto thuwa po ngoye toshuna wukambwinde ngele wa vululukwa po.

Mongashingeyi oshigwana oshili kumwe, tashi longele kumwe mokumuna oohi, ano mono to adha aakulukadhi naasaane taya muna oohi dhawo, elalakano limwe alike, lyokumuna iipalutha yagwana nosho tu lyokukalanditha oohi dhoka yamonemo oshimaliwa shagwana.

Opu na omahala ngono goshitunda shetu Namibia geli pooha dhefuta ano geli komunkulo gwefuta. Omahala ngano ongaashi nee Oswakopo, Oliindili nosho wo Ombaye. Aantu ohaya yi ko, taa yi ya ka mbwinde omeya, nosho tuu yamwe oye li komahala ngano yeli moondoolopa mono, omo ya ninga omalukalwa gawo.

Aanafalama oyena omikalo dha yolokathana dho kutekela iimeno mono mwa kwatelwa okulongitha ominino. Ominino dhono ohadhi tulwa nduno kokapomba ko taku patululwa dho tadhi tekele iimeno oshoka ohadhi kala dha tsuwa oombuthulu sho dhee nda pomakota giimeno.

Aantu oye na uunongo wa yoolokathana. Yamwe nokuli oye na uunono wokutunga, mono yamwe to adha ya tunga uundama mbono hawu kwatelwa omeya opo aantu ya vule okuga longitha ya tekele iimeno yawo, nande ya tule mo oohi dhawo dhokumuna.

Oongombe ohadhi kala dha ondoka nawa unene tuu pethimbo lyokufu. Iimeno ohayi kala ya ziza nawa, nosho tuu oonakamela nayo ohaya kala ya ondoka, molwaashono otaya li iikulya yi na uundjolowele ano omafo giigwanga osho wo omwiidhi gwa ziza nawa.

Oondundu ohadhi nana aatalelipo, oshoka hakiilongo ayihe haku adhika oondundu. Eshito lyaKalunga ekumithi noonkondo naatalelipo ohaye ya nduno taye dhi tala yo taye dhi thaneke taya kala ye na omathano gawo.

Aantu ohaya kunu iimeno nelalakano opo ye yi landithe po yo yi imonene mo iimaliwa yawo. Ano iimeno ohayi kunwa nduno ya yoololwa kutya mbino oyoludhi luni naambiyaka oyoludhi lwiipi.

Ondjamba oshinanwenyo shono oshinene hashi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oshina omunkanti ngono hashi longitha okutona omafo noshowo okukutha iikulya yasho ayihe, ohashi gu longitha wo okunwa omeya nokwiitila kolutu.

Eshito lyakalunga ekumithi noonkondo, unene aantu mboka hayende mondhila ohaye li thaneke nawa oshoka ohaya kala yeli mombanda muule taya vulu okuthananeka omathano gayela nawa nogoopala, ohashi nana nduno atalelipo yeye yatale oondundu dhono ina yedhimona nale.

Iimeno haayihe yihole oonte dhetango odhindji. Onkene aanafalama oya kotoka noya kambadhala ya konge oonete mono haya tula iimeno yawo mbyono kayi hole oonte dhetango odhindji.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha oonete oontookele ndhono hadhi gamene iimeno yawo koonte dhetango dha pitilila, ano iimeno ina yi pumbwa oonte dhetango odhindji oshoka ngele oyamono oonte odhindji ota yi vulu okusapo.

Opuna uushina mboka wuli po nkene wa nuninwa owoku teta omwiidhi. Ano ohawu tete omwiidhi wo tawu gu ningi nduno ongonga. Omwiidhi ngoka ohagu landithwa po kaanafaalama mboka yena oongombe, oondoongi, nosho tuu.

Opuna omahal ngono nkene ge li po, ogo odhekwa opo aantu mbo ta ya zi kondje yiilongo, nenge ta ya źi komahala goko kule, ye ye ya lale mo. Ano oondunda dhono, ohadhi futilwa oshimaliwa, shi li po shono omuntu kehe ngono ta lala mo, a pumbwa oku shi futa opo a lale mo.

Aanafalama mbono haya muna oohi, ohaye dhisile oshipwiyu haye dhipe iikulya opo dhoondoke nawa dho dhikoke nawa, yedhi kwate mo yo yekedhi landithe yi imonene iiniwe yawo.